mini uduunne mini uduunneeti yineemmohu minenke afamannoha ikke gonxeemmohano ikko angeemmo waa wodhineemmo uduunnicho baalanka mini uduunneeti yine woshshinanni

dadallo dadaloho yinemohu mittu manchi babaxinoricho dadalara danidano kunni manchi dadalanorichi eo afisanosire woyi anosireti yate dadalu lowo gesha danchaho

amma'no amma'note yaa mittu manchi baxisinosire amma'ne kae lubbo'yara gatisannoe yee kae huucciranno woy xaloooxxannoha tenne amma'note yine woshshinanni

safote latishsha safote latishsha yaa mayyaate safote latishsha latissannore maati yine woshshinanni safote latishshi hiittoo baychira hasiisannoha lawannohe woy atera.

Hayona bude hayote yineemoti lamu manchi giwamiro hayo horonsi'ne coye araarisate horonisin'anite budeho yineemohu kayinni mite dagara woyi gobara wodhoseeti

Maashinubba, maashinubbate yaa mayyate, maashinubbayiti horose maati, maashinubba marchi ledo xaaduroti horo uyittanonkehu ,tenne horose afoottoro xawisie !!

muronna laalo muronna laalo yaa mayyate? muronna laalote mereero marichi babbadooshshi heeranno muronna laalote mereero marichi xaadooshshi heeranonsa?

rose rosoho yaa lowo horo afirinoho manchi beetti dadda'lannoha ikko mangistete looso loosanoha ikkirono roso rosa lowogeesha hasiisannote yaate lowohunni rosu danchaho

aggatto agattote yineemmoti dimbissanotinna dimbissannokkiti heedhanno yaate tenne giddonni dimbissanno agatto aga ane laonni bushate yee hedeemmo,

Minena biirote uduunicho mini uduunichoti yinemohu minenke horonsinemoho biirote uduunicho yinemohu biirote horonsinaniho minina biirote udunichino babaxara chaalano.

Umu danancho umu dananchoti yaa kalaquni kaaliqi wiini afinani elto giddo mittoho yaate kuni umu dananchi mayi beetohu seedaho labahunihu haranchoho.

kalaqonna qoxeessa kalaqonna qoxeessa yaa mayyaate kalaqonna qoxeessa marichi kalaqino konne ati hitoonni huwatootto woyi hegersootto

hodhishsha hodhishshaho yaa mittu darginni wolewa tareessannonkeho yaate kunino lawishshaho baattote aani hodhishshi ayyirete hodhishshinna way giddo hodhishshi heeranno.

hodhishsha. hodhishshaho yineemmohu mittu bayiichinni ninkeno ikko uduunnicho tareessannoha hodhishshaho yine woshshinanni konni daafira hodhishshu lowo geeshsha danchaho.

bunu minenna sagalete mine bunu minenna sagalete mineeti yineemohu buna woy sagale marre afi'neemo mineeti yaate konne mine lamunkurichi heeranno yaate.

muuziiqa muuziiqaho yaa mayaate muuziiqa godo'litannore maati yine woshshineemo muuziiqa worranni bayiicho maati yinanni konne ati buudhe afooto

hayyonna bude hayyote yineemmoti mitto jawa ikkino anni coy kalaqamiro hayyo horoonsire coyee arrasanno. budeho yineemmohu kayni mitte gobbara noosseho balchoomaseeti

afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwate yineemoti hiikiicho heexxannoreeti afantino gashshaanonna annuwayiihu loosiinsa xaadanno.

Baadi xagga, baadi xaggati yineemmoti babbaxxitino murowinni rumusho woyi darcho gamba assine udule huncine ka'ne xaginsanni xaggati yaate.

elekitiroonikise yaa mayyate elekitiroonikise yaa marichi horo uyiitannonke? elekitiroonikise horonsi'nannihu hiitto garinniti woy hiikkunni daniiti?

seensille senilleho yaa mayyate seensillu mayra hasiisanno seensannihu hiittenne yannaraati seesa hoonganniha ikkiro marichi qarri daannoha lawannohe

odoo odoote yineemmoti mittu manchi umisira afirinore woleho tareessannota odoote yinanni tenne tareessannoho borrotenninna huurotenni tareessa chaalanno

daddalo daddaloho yineemmohu mittu rraggi woxe qixeesseenna mittu ragiidi kayiinni uduunne qixeessinoha uduunnicho woxunni soorri'nanni doogo daddaloho yinanni.

maashshinubba maashshinubbate yaa mayyate maashshinubba marichi horo uytannonke maashsinubba horo uyitannonkeho marichi ledo xaadduha ikkirootiro afoottoro xawisattoe

Dagana maate dagate yineemo woyite mitte oliira woyi mitte daga gido afantano miilati yine woshinani maatete yineemo woyite kayini mitto mine heerano manati yaate

Babaxino dani uduunicho babaxino dani uduunicho yaa mayate babaxino dani udunicho yinihu mayirati babaxino dani udunichi loosisi woyi horosi maati

seesa seesaho yineemmohu mittu manchi woyi mittu beetti danasi hayiishshire umosi fixxire kae xuru higisikkinni fulannoha ikkiro konne seesago yine woshshinanni.

Saagalle saagallete yinemotti manchu beeti calla ikikinni lubbo afirino woyyi kubbo nonsarira baalunkura hasisanotte yaatte tinino lubbotte heeratte kalitanotte

Faashine, faashinete yineemorichi mitirichi uduune udineemohano ikko hatono mine loosi'neemo uduunichi haarurichi mite gobbanni e'anohha ikkiro faashinete yine woshinanni

Looso loosoho yaa manchi beeti heerate lowo geesha kaa`lanoho manchi beeti looso loosa hoogiha ikiro heere didandaano woyi dichaalano yaate

Hara daa`atona darama harate yaa mitto bayichini wole bayicho sa`ate daa`atote yaa kayini mitoricho mare la`ate yaate daramate yaa kayini gobba agure xooqate

hayyonna bude hayyote yineemmoti mittu geerchi coye araarsanno doogo hayyote yine woshshinanni budeho yinannihu kayinni mitte gobbara heerannosi balchoomati yaate

Mininna biirote uduunicho mini uduunichooti yineemohu minenike horonsin'eemo uduunichoti biirote uduunichoti yineemohu kayinni biirote horora chala horonisin'aniho yaate

oddo odoote yineemmoti huuroteyno ikko borrotenni tareessinannite tenne tareessannohuno babbaxxitino mashalaqqe afirinota afinokkihura duduwannote woy tareessannote

Minenna galani mine, minenna galanni mine yaa mayate, minenna galanni mine yineemo woyite hiitoha lawanohe woyi marichi badooshi nooha lawanohe

egenshiishsha egenshiishshaho yineemohu mitte uurinsha mitto mastawoqiiya woy egenshiishsha egensiisate hasidhe xaawo fushshite gantannoha egenshiishsha yinanni.

Super marketete mirte super marketete mirte yaa mamicho afantanote supermarketete ninkera uyitanoti horro hedhano yinumoro hatto yite hedato woyi hedata

godo'le godo'lete yaa mayyaate godo'le me"ewa beenkanni woy gaammanni godo'litannore maati yine woshshinanni godo'le godo'linannihi mayraatiro afootto.

muronna laalo, muronna laalo yaa mayyaate muronna laalo mamiinni afantannote muronna laalote mereero marichi xaadooshshi heeranno yite hedatto

baattote ofollonna xagge baattote ofollonna xaggete yineemmotixa ninke hee'noommo uulla woy baatto kaaliiqi asse ofoshshiishino gara dhaggeeffatate yaate.

amma'no amma'note yaa mayyate? maricho amma'ninanni? amma'no meu daniti afantanno? ki'ne olliira hiittenne amma'nooti batidhe leeltannoti.

Umu daananchcho umu daananchchoti yaa kaalaqunni kaaliqiwinni affinemi elito giddonni mittoho kunni umu daananchchino mayyi beettoho seedaho labba beettihu kayinni haranchoho yatte

supermaarikeetete mirte supermaarikeetete mirte yaa mayaate supermaarikeetete mirte hirtannore maati yine woshshinanni supermaarikeete mayi horo afidhino.

Looso, loosoho yineemmohu manchi beetti looso loosikkini heere afanokkihura looso loossa hasiisano ,looso loosiha ikkiro umosi gashshano heerano chalano yaate.

owaante owaantete yaa mayyate? owaante afi'nanni bayiicho maati yine woshshinanni? owaante uyiitannore maati yinanni? owaante afirara marannoha maati yinanni?

Maxxaafa, maxxafate yineemotti gidosse lowo egeno amadinotta babaxitinno borro woyi xagge boorreesinne woronitte yaate, tene maxxaffa nabbambiro lowo eggeno affi'nanni

sumuda sumudaho yaa mayaate sumuda sumudannore maati yine woshshinanni sumuda sumundanni bayiicho maati yinanni sumudu hoogiha ikkiro marichi qarri heeranno

Hara, daa"attonna darama, harate yaa mitu bayichinni wolewa sa"ate, daa"attote yaa mittoricho haaroricho ikkonore marre la"ate ,daramate yaa kayinni mite gobba agurre harate.

Babaxinodani uduunicho babaxino dani udunichono yaa mayatae babaxino dnai uduunichi babaxino dani uduunichi mamiciho afamano baaxbino dani udunichiti horosi hiitote .

amma'no amma'note yineemmoti xaa yannara lowohunni hala'lite leeltannoti sase no kiristinnu Amma'no musilimete amma'nonna ortodokisete amma'nooti.

ko"atte ko"attete yineemoti lekkankera wodhineemote yaate tini ko"atte lekkanke kinchunna gufichu gananonkeki woy gawajjanonkeki gede agartanonkete.

borrote uduunne borrote uduunneeti yineemmohu babbaxxitino hajara woy babbaxxitinno borrora horoonsi'neemmoha woy borreessate horoonsi'neemmo uduunnichooti yaate

ijaara ijaaraho yaa mayaate ijaara mayiira ijaarsinanni ijaara ijaarsinannihu marichiniiti ijaara ijaarsitannore maati yine woshshinanni

afantino gashshaanonna annuwa, afantino gashshaanonna annuwate yaa mayyaate afantino gashshaanonna annuwa mamiicho heedhannoreeti kuri ati buuxxe afootto.

giwirinna giwirinnaho yineemmohu saada ce''e galtinorenna baatto loosidhe galtinore giwirinnaho yinanni woyi giwirinnu looso loosidhe galtinoreeti yine woshshinanni xaa yannara giwirinnu danchaho.

superi maarikeetete mirte superi maarikeetete mirte yaa mayyaate sperimaarikeetete mirte mamiichoafantanno superimarikeetete mirte hirtannore maati yinanni

Giwirinna, giwirinaho yineemohu xaa yanara lowo deera woyi lowo bayicho amade leelano giwirinaho yaa baato loosire galatenna saada ce'e heerate.

agatto agatto yaa lamu dani agatto afantanno tino dimbissannonna dimbissannokki agatto afantanno kunnira dimbissanno agatto aga lowo geeshsha didanchate

muronna laalo muronna laalo yineemmo woyte muronna laalote mereero marichi xaadooshshi heeranno muronna laalote wiinni maricho afi'neemmo

hayyonna bude hayyote yineemmoti mittu geerchi woy jawu manchi manna araarsanno doogo hayyote yinanni budeho yineemmohu kayni mitte gobbara balchoomaseeti.

Minina dubbu saada minina dubbu sadati yinemot lamenti dixadanote saada ikitola ikiina mini saada mine galtano dubbu saada kayini duboho hedhanoreeti.

adawu agarano adawu agraanooti yaa mayyate adawu agaraanora wolu su'mi noonsa adawu agaraano ninke agartano yite hedatto woy hedatta ati

Owaante, owaantete yaa mayyate, owaante uuyitanore maati yine woshinanni, owaante afinanni bayicho woyi dariga maati yinanni woyi maati yine woshinanniha lawanohe?

Super mariketete mirite, super maariketete mirite yaa mayate, super maariketete mirite hiiko afineemote, super maariketete mirite hiritanore maati yine woshineemonsa

muuziiqa muuziiqaho yaa mayaate muuziiqa goddo'litannore maati yine woshshinanni muuziiqu hasiisannohu hitoo bayiichiraati muuziiqu hoogiro marichi qarri heeranno

Looso, loosoho yaa manchi beeti jawano ikko woyi ayyiranoha iko shotta loosono yaate konira loosi garinni lowo e'o manchi beeti afiranni afamano.

Muuzziqqa, muuzziiqqaho yaa mayyatte, muuzziiqqu mamicho afamanno, muuziqqa woranni bayicho maatti yinanni, muuzziiqqa godo'litanore maati yine woshinanni

koatte koattete yineemmoti lekkankera wodhineemmote yaate tini koatte lekkankera wodhineenna lekkanke gufichunni gawajjantannokki gede agartannonkete.

Ijjaara, ijaaraho yaa mayatte, ijjaara mayirra ijjarisinnanni ijjarra ijjarisitanore mayine woshinanni, ijjaaru hoogiro marichi gawajjo heedhano woyi dagano

Adawu agaraano adawu agaranoti yineemoti mite hajara gobate gido adawa agarisisanore woyi keere afisisanore adawu agaraano yine woshinanni.

mini uduune mini uduune yineemohu minenke heerannoha baalanka uduunicho mini uduuneeti yineemo kuri giddonni inteemore wodhineemoho angeemore wodhineemoho uduunichi miniho yaate.

Hayyonna bude, hayyonna budeho yineemmohu, hayyote yineemmoti mitu Geerchi coye ararsano doogo hayyote yinanni budeho yineemmohu kayinni mite gobbara umiseha ikkino balchomati.

Murro murote yineemoti ilenkera leelitanota haanja haqqe baalantani murote yine woshineemo murote wiini mine minate giira giidhate lowo horo afineemo.

ijaara ijaaraho yaa mayaate ijaara ijaarsitannore maati yine woshshinanni ijaara ijaarsate marichinna marichi hasiisannoro afootoha ikkiro kulatto"e

Agatto, agattotte yineemoti lamu dani agatto afantanno tinino dimbisanonna dimbisanokki agatto afantanno ani kayi dimbisano agatto agga dibaxxeemo

Minenna ga'lanni mine, minenna ga'lanni minneti yaa mayate, minenna ga'lanni mine yineemohura marichi badooshi woyi xaadoshi heeranno.

giwirinna giwirinnaho yineemohu saada ce"e galatenna baatto loosire heerate konnira xaa yannara manninke hudete fulate giwirinnu looso loosanni afamanno.

Koate yaa mayate, koate ayeera hasisanno, koate wodhinanihu hiikichira hanannibsaaterati woyiyanaratiro affootoha ikkiro xawisie

afatino gashshaanonna annuwa afatino gashshaanonna annuwate yineemoti babbaxitino basera woye babbaxitino gashshootu basera gashshitte woy hajajjanni afantanooreeti.

Mininna biirote uduunnicho; mini uduunnichoti yaa minenke horonsi'neemmoha baalanka mini uduunnichooti yinanni, biirote uduunnicho yineemmohu biirote horonsi'nanniho

Sumuda, sumuda yaa mayyaate? Sumudu mayira hasiisanno? Sumuda marichira horoonsi'neemmo? Sumudu heerannohu mamiichooti? Konne ati buuxxe afootto?

safote latishsha, safote latishsha yaa mayyate? safote latishsha latissannore maati yine woshshinanni? safote latishsha latinsannihu bayiicho mamiichooti woyi hiikkiichooti.

Muro, murote yaa mayyate, murotewiini marichi horo afi'neemo, murote yineemo woyite danase hiitote muro kalaqantanohu marichinitiro afooto

Koatte, koattete yineemoti lekankera wodhineemotte yaate, tini koate lowo horo uyitano'nke lekanke ginchu woyi gufichu gana'nokeki gede seekkite agaritano'nke

hara daa"attonna darama harate yaa mittu darginni wolewa sa"ate da"attote yaa mittoricho marre la"ate daramate yaa kayiinni mitte gobbanni xoonqe harate.

Seensille, seensilleho yaa mayate, seensille mayira seesi'nsanni, seessu hoogiha ikkiro marichi qari daano, hiitene yanara seensanniha lawanohe

Seensile, seensileho yaa mayyate, seensilu mayra hasiisano, seensilu hasiisanohu hiikkichira ha'nanni woyteti woyi yannarati.

Koate, koattete yineemoti lekankera wodhineemotte yaate, tene koatte wodhinumoro lowoti horo noosse yaatte tini horoseno lekanke kinchu woyi gufichu gawajjanokki gede kaalitanonte

Mininna biirote uduunicho, mininna biirote uduunichoti yaa mayyaate ,mininna biirote uduunchi baxxano yitto hedattoha ikkiro xawisse chalattoe.